Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa nziza z'akarorero zifise ivyumba binini vyo kwigiramo hakaba harimwo intebe n'amameza za kijambere kandi mbere hakaba hamanitse n'ivyapa

Ishure ryigisha abana b'imicuko gusoma no kwandika b'imyaka itatu kugera ku myaka itandatu bakaba barateguye ikibanza ciza c'ubukiniro bwabo, bakaba bashizemwo n'ibikoresho.

Ishuri ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa igezweho ifise icumba c'ububiko n'isomero ry'ibitabo ikaba ifise ububati bwuzuyemwo ibitabo bitari bike.

Ishure ryigisha abana b'imicuko kuva kuwi myaka itatu kugeza ku myaka itandatu bakaba bafise icumba kinini kirimwo ibikinisho vy'abana harimwo imodoka amapikipiki n'ibindi

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa nziza cane ifise icumba kinini c'ukwigiramwo kirimwo ibikoresho vyose abanyeshure bakenera bariko bariga.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'okwandika rifise inyubakwa nini ifise ivyumba biberamwo amanama n'inkino n'imyidagaduro, kandi ryiza riteye igomwo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rifise inyubako nziza cane zifise ibirasi bisize amarangi. Rikagira amadirisha manini n'utubati turimwo ibitabo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, rifise inyubakwa nziza za kijambere, kagira ikirasi bigiramwo kinini kirimwo intebe zigezweho, kandi gifise n'urusenge rugezweho.

Ishure ry'isumbuye rya komine Mpanda mu ntara ya Bubanza rikaba rifise inyubako igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Irore gigisha gusoma no kwandika rikaba ryateguye ikibuga c'umupira w'amaboko hakaba hazindukiye urukino ruhuza abagabo n'abagore bari barangije kwiga.

ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubakwa nziza cane z'igitangaza zifise ivyumba birimwo ububiko bw'ibitabo kandi n'isomero, rifise ububati bupanzemwo ibitabo vyinshi.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika rikaba rifise ikibuga ciza cane gisize amabara y'ubwoko butandukanye ikibuga c'umupira w'amaboko kandi hakurya yaho hakaba hari inzu ndende igeretse gatandatu.

Ishure nkarishabwenge ryigisha abanyeshure babuze impapuro z'umutsindo kugirango babafashe kongera gukora ikibazo ca reta ifise inyubakwa nziza cane.

ishure ryigisha abana batoya b'imyaka itatu kujya ku myaka itandatu rikaba rifise icumba kinini cagutse kirimwo ibikinisho by'abana harimwo n'utugare babaterekamwo.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze ,ikaba rifise inyubako nziza cane, ifise icumba kirinko intebe z'abanyeshure, Ikagira igisenge kiriko amatara atandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubakwa nziza cane, rifise ivyumba bisiz'irangi ry'igitare, rikagira imeza ndende ziriko ama mashini abanyeshure bifashisha mu kwiga.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika abakuze n'ugukarisha ubwenge rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise ububati bunini bw'ububiko bw'ibitabo kagira n'imyanya yo gusomerawo.

Ishure ry'isumbuye rya komine Mutaho mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa nziza kandi ndende rigeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa isharije amabara y'ubwoko butandukanye harimwo amabara atukura amabara y'umuhondo harimwo ayurwatsi rubenje n'ayandi n'ayandi.

Ishure nkarisha bwenge ry'abigisha bwo mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nini y'ububiko bw'ibitabo butandukanye kandi hakabamwo ibitabo vy'ubwoko bwinshi.

Ishure nkarishabwenge yo mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane kandi nyinshi zigiye zifise inzu yo hejuru kandi mu mbuga hateye ibiti vyiza biteye igomwe.

ishure ryigisha abantu gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe, zikaba zifise n'utuzu twasugumwe twakijambere ntiworaba.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa ishaje ifise icumba gisize irangi ry'igitare n'urubaho rumaze gusaza hakabamwo n'intebe zishika nko ku mirongo itatu.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nini cane yubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko harimwo abagabo batatu bariko barakina.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi rikaba rifise inyubakwa nini kandi nziza cane rifise icumba kinini kirimwo amamashime bigirako.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa ifise icumba kinini c'ububiko bw'ibitabo mu bubati hakaba harimwo ibitabo by'ubwoko butandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubako, nziza cane za kijambere, rikaba rifise icumba gitekerwamwo ivyo kurya, bagaburira abo banyeshure.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu ntara ya Karusi komine Gihogazi ikaba ifise inyubakwa zishaje n'urubaho rushaje hakaba harimwo n'intebe na zonyene zishaje.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu ntara ya Gitega abanyeshure bakaba bazindukiye mu myitozo ngorora mubiri mu kibuga caho bakaba bambaye n'udupira n'amapantaro yabigenewe

Ishure rya Leta rikahirihiza ubwenge abarimu ,rikaba rifise inyubakwa nini nziza cane ,ifise ububati bubikwamwo ibitabo ,ikagira n'isomero abanyeshure canke abarimu bigira.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa nziza cane rifise ivyumba vyo kwigiramwo biteye amarangi y'igitare n'amadirisha manini harimwo n'intebe bicarako.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise utuzu twa sugumwe twa kijambere.

Iryo shure nyene ryitiriwe mutima muiranda ryo mu gisagara ca bujumbura kabifise inyubakwa nziza cane ifise ivyumba bisharije amabara hakaba harimwo ibitanda bishasheko amamatera n'imisego yo kwisegura.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, mu ntara ya Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura. Rikaba ryaratunganije neza ikibuga c'urukino rw'umupira w'amaboko bakinira ku musenyi.

Ishure ry'igisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nini zifise ivyumba vyiza bisize irangi ry'igitare rikaba bifise utubati tunini dupanzemwo ibitabo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye kagira umusipi usizirangi ry'igitare n'urugi rw'igitare kabaryanditse ko ngo ni kazu kasugumwe k'abakobwa.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze, rikaba rifise inyubakwa ifise icumba gitatse amabara y'ubwoko butandukanye hakaba harimwo ama meza manini abiri n'intebe.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nini zifise ivyumba binini birimwo ububiko bw'ibitabo n'isomero kandi abanyeshure nivyo bifashisha.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika yo mu ntara ya kirundo rikaba rifise inyubako nini ifise icumba cagutse gisize irangi ry'igitare ifise n'idirisha rinini ry'ibiyo ikagira n'intebe z'abanyeshure.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika ifise inyubako nziza cane igeretse rimwe ikaba ari n'inzu y'ugusomeramwo ibitabo n'ububiko bwavyo, kandi hakaba hari umunyeshure, ariko aragenda gusoma.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ifise inyubakwa ifise ibara ry'umuhondo n'igitare kandi hakaba hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko hirya yaho hakaba hateye igiti.

Ishure nkarishabwenge, mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubako nini kandi nziza cane; zifise ivyumba binini, birimwo ububiko bw'ibitabo, hakaba harimwo utubati tubitse ibitabo vyinshi.

Ishure ryigisha abana batoya b'imyaka itatu kugeza ku myaka itandatu, gusoma no kwandika, mu gisagara ca Bujumbura, bakaba bafise imbuga nziza iteye igomwe iteyemwo ivyatsi, bakaba bateguye n'ahantu ho gukinishiriza abo bana.

Shure yigisha abakuze gusoma no kwandika ifise inyubako zishaje, kandi zubakishijwe amatafari ahiye zikagira imisipi y'igitare n'ubururu hakaba ifise n'imbuga iteyemwo igitoke.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye ifise urubaho runimi rwanditse ko ivyirwa

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze muri komine giteranyi mu ntara ya muyinga rikaba rifise inyubakwa ishaje rifise urubaho runini ikagira n'intebe bicaramwo.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura rifise inyubako zifise icumba kinini kibikwamwo ibitabo abanyeshure bifashisha iyo bari mu masomo yabo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe zikaba zifise n'utuzu twasugumwe ikagira n'ubikarabiro bakarabiramwo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika n'imyuga mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise inzugi z'ivyuma kagira n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rifise inyubako nziza cane, ya kijambere; ifise icumba kinini, kirimwo utubati, dupanzemwo ibitabo; kandi ikagira, n'isomero.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubakwa zifise uburaro bwiza bufise ibitanda bigeretse kandi bishasheho imifariso n'amashuka.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa za kijambere zifise ivyumba vyiza bifise amatara meza kandi bifise n'ibitanda biryamako abantu babiri babiri.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inyubakwa nini yubakitse neza cane hakaba harimwo intebe abanyeshure bicarako baje ku masomo yabo.

Kw'ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandikwa ku ikibuga caho c'umupira w'amaboko hazindukiye urukino rwahuje imigwi ibiri yaje ivuye ku mashure atandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako itagira ibihome kandi hakaba harimwo amameza n'intebe nyinshi abanyeshure bifashisha iyo bariko bariga.

Ishure nkarisha bwenge ryo mu gisagara ca Bujumbura ry'igisha abana baba nyeshure batabashije ku bona impapuro z'umutsindo kugir ngo babashe kongera gukora ikibazo ca reta ifise inyubako nziza cane.

Kaminuza y'imyuga mu gisagara ca gitega mu ntara ya gitega mu gisata c'uguteka ikaba ifise igikoni kinini gisize amabara, gifise amasafuriya akoreshwa.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze ryabashiriyeho igipapuro canditse ko indome n'ibimenyetso vy'ibikoresho bobifashisha mu kwigisha abo bantu.

Iyo shure nkarisha bwenge kaba rifise inyubakwa nini cane ifise icumba k'inini cagutse giteye amarangi y'igitare, kandi kaba rifise amameza n'intebe birimwo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye ikagira n'umusipi w'igitare ikaba ifise akazu kasugumwe ka bakobwa gafise urugi rw'igitare.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubakwa nziza zisize irangi ry'igitare. Rikaba rifise imbuga icafyeko amabara agiye atandukanye n'ivyuma bakoze vy'abana bakiniramwo.

Mw'ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inyubakwa nziza isize irange ry'icatsi kibenjuye, kandi ikaba ifise n'intebe z'abanyeshure bicaramwo n'ibitabo bigira.

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, mu ntara ya Kayanza; rikaba rifise ibirasi binini, bisize irangi ry'igitare; ikagira urubaho runini, n'intebe, abanyeshure bicaramwo.

Ishure ryisumbuye ryo ku mugara rikaba ryazindukiye mu rukino ruhuza irindi shure ryo mu vyanda baje gutana mu mitwe mu rukino rubahuza rw'amaboko ku kibuga c'iryo shuri.

Ishure ryisumbuye rya komine butaganzwa ifise inyubako nini ifise ivyumba binini vy'ukwigiramwo ikagira intebe zisize irangi ry'ubururu n'ibihome bifise irangi ry'igitare.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umushaha wacu yo mu kisagara ca bujumbura muri rohero rikaba rifise inyubakwa ifise icumba kinini kirimwo ububiko bw'ibitabo.

Ishure ryigisha ubuvuzi mu ntara ya gitega rikaba rifise icumba c'ubushakashatsi bafise n'icuma bareberamwo mu kuraba ingwara ingene ziteye.

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rikaba rifise, ibirasi vy'amashure binini, bikoze neza, biteye igomwe; hakaba harimwo n'intebe, n'amameza, abanyeshure bakoresha.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ,rifise inyubakwa zifise uburaro ,burimwe bitanda bigeretse kabiri, kandi rikaba zifise n'imifariso ishasheko amashuka y'igitari.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana batoya b'incuke kuva ku mwana w'imyaka itatu kugeza ku mwana w'imyaka itandatu bakaba barabateguriye ibibanza vy'ugukiniramwo bagashiramwo n'ivyangombwa bikwiye.

Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bafise inyubakwa zifise icumba kinini gikorerwamwo ubushakashatsi bw'imbuto z'indobanure bakaba bakoze ibitegwa bazotera kugira ngo bitange umwimbu uhagije.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe mutima mwiranda rikaba rifise inyubako ifise uburaro bufise ivyumba binini bisize irangi ry'igitare akaba harimwo n'ibitanda vy'abanyeshuri.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata citaho amagara y'abantu kaba ifise icumba c'ubushakashatsi harimwo abaganga bashika indwi kandi bariko barakora ubushakashatsi.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata c'ubushakashatsi akaba bafise icumba bakoreramwo ubushakashatsi kirimwo ibikoresho kabuhariwe, kandi n'imiti bakoresha.

Ishuri ryisumbuye rya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe umutima mweranda rikaba rifise inyubako nziza cane z'uburaro zirimwo ibitanda bifise amabara y'ubururu

Ishure ryisumbuye rifise ububiko bw'ibitabo n'isomero ryavyo ikagira ubati bunini bugiye bupanzemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye rikaba rifise n'inzu nziza cane.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuvuzi baba bafise inyubako ifise icumba c'ubushakashatsi akaba harimwo abaganga batatu bariko barakora ubushakashatsi.

Ishure ryisumbuye rya komine Kanyosha, mu ntara ya Bujumbura, rikaba rifise inyubako ifise icumba kirimwo ububiko n'isomero ry'ibitabo, hakaba hapanzemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ryisumbuye ryangagara ya mbere mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise ububiko n'isomero ry'ibitabo rikagira ububati bunini bupanzemwo ibitabo vyo gusoma.

Ishure ryigisha abakuze gusoma nokwandika rikaba rifise inyubakwa zububakishijwe amatafari ahaturiwe kandi rikaba rifise icumba kinini c'ububiko bw'ibitabo n'isomero.

Ishure ryisumbuye rya komine Gihanga mu ntara ya bubanza rikaba rifise inyubakwa ifise icumba c'ububiko n'isomero ry'ibitabo hakaba hapanzemwo ibitabo biri mu tubati.

Ishure rya komine kirundo mu ntara ya kirundo rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye zikagira ivyumba binini vy'ububiko bw'ibitabo n'isomero kandi hakaba harimwo ibitabo vyinshi.

Ishure nkarisha bwenge ryo mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubako nini kandi nziza cane ikagira n'icumba kirimwo ububiko n'isomero ry'ibitabo kandi harimwo ibitabo vyishi

Ishure ritoya rya komine nta hangwa rikaba rifise isomero ry'ibitabo ku meza hakaba hateretse ibitabo birimwo ivyo igifaransa ekirundi n'icongereza, kandi ikaba arivyo abanyeshure biryo shure nyene.

Ishure ryisumbuye rya komine Kayanza, mu ntara ya Kayanza, rikaba rifise inyubako ifise ububiko bw'ibitabo burimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ryisumbuye rya komine gitaza ,rikaba rifise inzu y'isomero, ry'ibitabo n'ububiko, hakaba harimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye, kandi nibitabo vy'inshi cane, ntiworaba.

Ishure, ryigisha gusoma, no kwandika rikaba rifise inyubakwa nini ,zifise icumba kirimwo ibitabo ,kandi nisomero ry'abanyeshure ,kugira ngo babashe kwiga neza.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rikaba rifise inyubako irimwo isomero ry'ibitabo n'ububiko hakaba harimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye harimwo n'amakaye bifashisha mu kubika amabanga

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura ntyabifise inzu y'isomero ry'ibitabo ku meza hateretseho ibitabo n'amakaye babikamwo amabanga.

Ishure ryigisha abana b'imicuko kuva ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu gusoma no kwandika, baratunganije neza ikibanza co gukiniramwo, bashizemwo ibikoresho vya kijambere.

Ishuri ryigisha abana, b'imicuko guhera ku myaka itatu, gushika ku myaka itandatu ,bakaba bafise inyubakwa zifise icumba gisharije amabara, kikaba kirimwo ibikoresho abana bakoresha mu gukina.

Ishure ryigisha abana batoya b'imyaka itatu kuja ku myaka itandatu gusoma no kwandika imfise ivyumba binini birimwo ibikoresho abana bifashisha mu gukina no mu kwigwa.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'imicuko guhera ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu bakaba barateguye ikibuga abana bazohora bakiniramwo kirimwo ibikoresho bazifashisha

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'incuke, bafise imyaka itatu kugera ku myaka itandatu, bakaba barabatunganirje ikibanza co gukiniramwo babashiriramwo n'ibikoresho bazifashisha.

Ishure ritoya rya komine nyanza- lac mu ntara ya Makamba, rikaba rifise imirima itewemwo ibigori, imyumbati, ikabirimwo n'ibiti vy'amavoka kandi imodoka y'umurongozi w'iryo shure ikaba iriko irarengana.

Ishure ritoya rya komine Ngozi mu ntara ya Ngozi ikaba ifise inyubakwa igeretse rimwe isize amabara, mu gice co hejuru hakaba haboneka umwarimu ariko araduga aja kwigisha.

Isure ritoya rya komine ndava rikaba rifise imbuga nini yuzuyemwo abana b'abanyeshure bariko bagenda bagana mu mashure. Bafise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ritoya rya kanyosha nyene, rifise inyubakwa nziza zubakishijwe amatafari ahiye ,kandi hakaba hateye mu mbuga ibiti bibiri, hakaba hari n'abanyeshure bari mbere y'ibendera.

Ishure ritoya ryo ku Mushasha ry'abahungu, mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega, rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye, rikaba riri iruhande ya kiriziya katolika.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba Shore komine Gitobe mu ntara ya kirundo rikaba rifise inyubakwa zishaje kandi zifise ibirasi bifise urubaho rwaheze n'intebe z'abanyeshuri.

Ishure ritoya rya komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura, rikaba rifise amashure ashaje afise ivyumba birimwo intebe zishaje kandi rifise n'ikibaho kinini.

Ishure ritoya rya Kanyosha ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubakwa zishaje zamenetse ibiyo ku madirisha kandi abana baba nyeshure bariko barakinira musi giti cumuyembe.

Ishure ritoya rya ngozi komine ngozi rikaba rifise inyubakwa nziza cane iteye igomwe iyubakishijwe amatafari aturiye, kandi size irangi ry'umuhondo.

Ishure ryisumbuye rya komine nyabikere mu ntara ya karusi rikaba rifise inyubakwa nziza yubakishijwe amatafari ahiye rara rifise urugi rwicuma n'amadirisha manini.

Ishure ritoya rya komine Kibimba mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifise n'umurima uteyemwo amashurwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ritoya rya komine mutimbuzi ryubatse iruhande y'ibarabara bariko barakora ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi abanyeshure bahagaze mu miryango y'ayo.

Ishure ritoya rya komine Ngozi mu ntara ya Ngozi, rikaba rifise inyubakwa isize amabara, kandi ikaba ifise n'intebe abanyeshure bicaramwo n'amadirisha manini.

Ishure ritoya ryo kumutumba Butihinda komine Butihinda mu ntara ya Muyinga, rikaba rifise inyubakwa ishaje ifise icumba kirimwo urubaho rutoya, akaba harimwo n'intebe zishaje.

Ishure ritoya rya komine buhinyuza mu ntara ya Muyinga rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye zikaba ziri musi y'ibiti vy'amanazi kandi rifise n'akazu ka sugumwe.

Ishure ryisumbuye rya komine mubimbi rikaba rifise inyubako nini cane rifise ivyumba vyagutse bishobora kwakira abana ijana kaba rimwo umwarimu ari we ahagaze mu ntebe wenyeni.

Ishure ryisumbuye ry'abikorerutwabo mu gisagara ca Bujumbura muri komine Kanyosha ryitiriwe Inuma ,rikaba rifise inyubakwa igeretse kane kandi yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ritoya ryo ku mutumba kibazi muri komine bwambarangwe rikaba rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kagira amadisha manini y'ivyuma, kagira n'umusipi w'ubururu.

Ishure ritoya jyako mine mpinga kayove rikaba rifise inyubakwa z'amashure zubakishijwe amatafari ahiye zifise inzugi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu imbere y'aho bakaba ateye igiti.

Ishure ritoya ryo muri rohero mu gisagaraca bujumbura ryitiriwe ishure ry'abafaransa rikaba rifise ivyumba binini bifise amadirisha manini ariko ibitambara bikinga inzuba.

Ishure ritoya rya komine Matana mu ntara ya Bururi rikaba rifise imbuga nini ishinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu cu Burundi kandi iyo mbuga abana bariko barayikiniramwo

Ishure ritoya rya gifuruzi rikaba rifise inyubaka ishaje yubakishijwe amatafari ya heturi rikagira n'urubaho rwanditseko indome ngende nye se.

Ishure ritoya ryo ku mutumba Teka muri komine Bwambarangwe yo mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubako zishaje zifise ikibaho kinini n'intebe ziboneka ko zishaje.

Ishuri ritoya rya komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga rikaba rifise inyubako nziza cane iyo nyubako yubakishijwe amatafari aturiye ikagira umusipi w'igitare ifise n'amadirisha manini.

Ishure ritoya ryo mu kibenga rikaba rifise inyubako nziza cane igeretse kabiri ikabaifise ibiyo vy'amadirisha kandi kagira intebe nziza mwarimu akaba afise n'ibitabo vy'uguhamagaremwo abana.

Ishure ry'isumbuye rya komine nyanzarake mu ntara ya makamba rikaba rifise inyubakwa zigeretse rimwe zubakishijwe amatafari aturiye zifise amadirisha manini zikaba zubatswe musi y'ibiti.

Ishure ritoya ryo mu bwiza mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubako nziza cane iteye igomwe rifise ikirasi c'umwaka wa gatatu, gisize ibara ry'umuhondo n'ic'urwatsi rubisi.

Ishure rito ryi Kagikanyinya komine Kirundo mu ntara ya Kirundo ika igeretse rimwe ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba ifise n'inkingi zisize irangi ry'igitare.

Ishure ritoya rya komine gitobe, rikaba ryubatse musi y'ibiti vy'imiyembe ,rikaba rifise imbuga nini, kandi hakaba hari n'umwana w'umuhungu ariko arakina musi y'ico giti.

Kw'ishuri ritoyi ryo mu Kibenga mu ntara ya Bujumbura abana bo mu mwaka wa gatatu bakaba bazindukiye mu mikino ngorora mubiri bari kumwe na mwarimu wabo.

Ishure ritoya rya Nyarunazi komine kirundo mu ntara ya kirundo , rikaba rifise inyubako ifise ikirasi gishaje kandi gifise urubaho rwanditseko ukora imyimenyerezo y'ibiharuro.

Ishure ritoya rya komine Ngozi intara ya Ngozi rikaba rifise inyubakwa isize amabara atandukanye harimwo umuhondo harimwo iritukura n'iryurwatsi rubisi kandi ikagira n'iyindi nyubakwa irihirya.

Ishure rya ngagara ya gatatu, mu gisagara ca bujumbura ,rikaba rifise urugo rwubakishijwe ibihome bisize irangi , kandi banditse ko indome zigiye zitandukanye, guhera kuri a kugeza kuri z, n'ibiharuro guhera kubusa, gushitsa kw' icenda.

Ishure ritoya ryamurore, komine busoni mu ntara ya kirundo ,rikaba rifise inyubako ziboneka ko zishaje ,zifise n'urubaraza rufashwe n'ivyuma, inyuma hakaba hari biti.

Ishure ritoya rya Budahunga mu mwaka wa gatandatu kukibaho handitseho ikibazo co gucapa ku manota atanu kiravuga kiti ni mucape inzu mu rurimi rw’igifarasa.

Ishure ritoya ryo muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ishure ry'Abafaransa ,rikaba rifise inyubakwa nziza cane z'akarorero, rifise ibirasi birimw'intebe zigezweho.

ishure ritoya ryo muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ishure ry'abafaransa rikaba rifise inyubako nziza cane, rifise urubaho rwa kijambere rw'irabura rukagira n'amarate.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere, rifise amashure yubatse ku buryo bwa kijambere, rikagira n'uruzitiro ruzitijwe ivyuma. Imbere yaho hateye ibiti bisagaraye vy'icatsi gitotahaye.

Ishure ritoya rya kibimba mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubako nziza y'amabara ifise inzugi z'ivyuma zirabura, ikagira n'imbuga nini.

Mu marembo y'ishure rito rya komine Buhinyuza, mu ntara ya Muyinga, hakaba hateye igiti c'ivoka. Ikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye, ikaba ifise n'inkingi y'icuma.

Ishure ritoya ryo muri Rohero, ryitiriwe ishure mpuzamakungu, rikaba rifise inyubakwa za kijambere, zifise urubaraza rushinze ku vyuma, ikagira n'amarembo yugajwe inzugi z'ivyuma.

Ishure ritoya ryo ku Mushasha ry'abahungu mu ntara ya Gitega muri komine Gitega rikaba rifise inyubako ndende zubatse iruhande ya kiriziya katorika.

Ishure ritoya rya komine mu Yovozi rifise inyubakwa ishaje yubakishijwe amatafari aturiye n'urugi rw'icuma ikagira amadirisha manini kandi ifise n'intebe z'ishaje

Ishure rito rya komine Nyarusange rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye kandi ikagira ikibuga kinini kirimwo abana bariko baragikiniramwo inyuma y'amashure hakaba hari ibitoke.

Ishure rito rya komine Muyira rifise inyubakwa zitatse amabara y'igitare n'umutuku mu mbuga yaryo harimwo imodoka ihahagaze ifise ibara ry'uruvuzo

Ishure ritoya rya komine mparamirundi mu ntara ya kayanza ryari ifise ibirasi vy'amashure vyubatse ahantu mu misozi ubona ko ari ahantu imvura ikunda kugwa indirima zigatemba.

Ishure ryisumbuye ryigisha imyuga ryo mu Kanyusha mu gisagara ca Bujumbura ryiswe ngo n'inyoni rikaba rifise inyubakwa nziza igeretse gatatu kandi ikaba yubakishijwe amatafari aturiye

Ishure ritoya rya ko mine muyanje rikaba rifise imbuga nini nshinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'uburundiikaba harimwo abana bariko barahakinira, kandi ikagira n'amazu meza.

Ishure ritoya rya komine nya Rusange mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa nini ifise ikirasi kinini c'ishure rikaba rifise intebe n'urubaho rwirabura kandi n'idirisha rito.

Ishure ritoya rya budahunga rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiya rikagira n'urubara za rufisi nkingi z'ivyuma zisize irangi ritukura akaba hariho n'urubaho bamanika ko amatangazo.

Ishure ritoya rya komine Mpanda, rikaba ryubatswe musi y'ibiti vy'ibigazi kandi rifise n'umurima muniniya bahora bateramwo ibiharage n'ibigori.

Ishure ritoya rya komine Bubanza, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, rikagira imisipi y'igitare, n'amadirisha manini y'ivyuma afise ibiyo.

Ishure ritoya ryo mw'irohero mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe ishure ry'abafaransa rikaba rifise inyubako igeretse kabiri iriko igicapo c'ibendera ry'igihugu, kandi imbere yaho hakaba hari igiti gishimanitseko ibendera ry'igihu.

Ishure ritoya riri ku mu tumba shore muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa zishaje zifise ikibaho gitoya canditse ko ibihimba vy'umubiri w'umuntu

Ishure ritoya rya komine Nyangwa mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye kandi imbere yaho hakaba hashinze igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu .

Ishure ritoya rya komine mu Timbuzi rifise inyubakwa zishaje kandi zifise ibirasi bifise urubaho rutoya rwanditseko igisoro co kurwiza umwana ari kuki baho ariko arasoma gatatu ku rwiza gatatu bingana icenda.

Ishure ritoya rya komine Rumonge mu ntara ya Makamba rikaba rifise inyubakwa nziza cane kandi ndende yubakishijwe amatafari ahiye kandi igeretse rimwe ikagira n'inzugi z'ivyuma

Ishure ritoya rya ko mine butaganzwa rikaba rifise inyubakwa yiyubakishijwe amatafari ahiye rikagira iymadirisha n'inzugi z'ivyuma risize irangi ryirabura.

Ishure ritoya rya komine Butahana rikaba rifise inyubakwa ishaje isize irangi ry'igitare ikagira urubaho rwanditseko ivyigwa n'intebe abanyeshure bicarako.

Ishure rya komine Matana, mu ntara ya Bururi, rikaba rifise imbuga nini, ishinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu, kandi hakaba harimwo abana b'abanyeshure, bariko barayikiniramwo.

Ishure ry'isumbuye rya komine Maragarazi rikaba rifise inyubako nziza cane igeretse kabiri ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko

Ishure ritoya rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, mu kirasi c'umwaka wa gatandatu ,handitseho ikibazo mururimi rw'igifaransa kiragira giti :umuryango usanzwe n'umuryango mwinshi nukuvug'iki?

Ishure ritoya rya komine mparamirundi mu ntara ya kayanza ibifise inyubakwa nziza cane riteye igomwe ikagira n'umurima uteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukane.

Ishure ritoya rya komine muyira rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye rikagira n'inkingi z'ivyuma ifise amadirisha yuguruye n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ritoya rya komine Nyangwa mu ntara ya Gitega rikaba ifise inyubakwa nziza cane isharije amabara y'igitare n'inzugi z'ubururu kandi ifise n'imbuga nini.

Ishure ritoya rya mukoni mu ntara ya muyinga muri komine muyinga rikaba rifise inyubakwa igeretse kabiri, kandi imbere yaho hakaba hateye ibiti mu mbuga ry'ishure.

Ishure ritoya rya cibitoke mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa zifise vyumba birimwo intebe n'urubaho rwirabura rwanditseko ibintu kandi kaba bifise uruhome rusize irangi ry'igitare.

Ishure ritoya ryo mu nyakabiga rikaba rifise inyubakwa z'amashure zubakishijwe amatafari aturiye kandi ndende, zikagira n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ritoya rya komine sare mu ntara ya bujumbura rikaba rifise inyubakwa y'ishure yubakishijwe amatafari ahiye urugi rw'icuma rusizi irangi ritukura.

Ishure ritoya rya komine Mutaho, mu ntara ya Gitega, rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye. Ikagira n'umurima uteyemwo imboga z'amashu n'ibitoke.

Ishure ritoya rya komine ntega mu ntara ya kirundo rifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari aturiye rifise urugi rw'icuma n'amadirisha y'ivyuma.

Ishuri ritoya ryo ku mutumba Rugari mu ntara ya Muyinga comine Muyinga ikaba ifise inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye iruhande yaho hakaba hateye ibitoki.

Ishure ritoya rya komine Ngozi mu ntara ya Ngozi ,rikaba rifise inyubako nziza cane iteye igomwe, rifise icumba c'abanyeshure gifise amadirisha manini y'ibiyo.

Ishure rito ya rya ngozi komine ngozi mu ntara ya ngozi rikaba rifise inyubakwa rigeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye kagira n'ingazi ziduga zija mu cumba co hejuru.

Ishure ritoya rya komine Vumbi mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye ikagira n'ikibuga kinini c'umupira w'amaboko

Ishure rya Gitega mu ntara ya Gitega mu Magarama rikaba rifise inyubako igeretse kane kandi yubakishijwe amatafari aturiye ikagira n'amadirisha manini.

Ishure ritoya ryakomine Ngozi mu ntara ya Ngozi rikaba rifise inyubako nziza cane iteye igomwe isize amabara y'ubwoko butandukanye harimwo umuhondo iritukura n'icatsi kibisi.

Ishure ritoya rya komine bubanza mu ntara ya bubanza rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye kandi rikagira ikirasi gifise urubaho rwanditseko ivyigwa.

Ishure ritoya rya komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye ikagira imbuga iteyemwo ibiti n'ivyatsi bigufi hakaba hashinzemwo ibiti bibiri bimanitseko amabendera rimwe ni ry'igihugu.

Ishure ritoya ryo muri Rohero, mu gisagara ca Bujumbura, ryitiriwe ishure ry'abafaransa, rikaba rifise inyubakwa nziza za kijambere, rikagira ivyumba vyo kwigiramwo binini birimwo n'intebe za kijambere.

Ishure ritoya rya Ngagara ya gatanu, mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako nini ifise ibirasi binini, kandi ikirasi gifise idirisha rito, kaba harimwo intebe z'abanyeshure.

Ishure ritoya rya komine Vumbi mu ntara ya Kirundo rifise inyubakwa ntoya kandi zubakishijwe amatafari ahiye zifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha yibiyo.

Kw'ishure ritoya rya komine Magara abana b'ishure bo mu mwaka wa gatanu bakaba bariko baraja mw'ishure umwe yikoreye ibase ikaba ifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ritoya rya komine muyinga ,intara ya muyinga, rikaba rifise inyubakwa igeretse rimwe, rikaba yubakishijwe amatafari ahiye ,kagira amadirisha manini ifise n'ingazi ziduga mu gice co hejuru.

Ishure ritoya rya komine Kirundo mu ntara ya Kirundo ,rikaba rifise inyubako igeretse kabiri ,yubakishijwe amatafari aturiye ,rikaba rifise amadirisha manini, kandi rikaba risize irangi ry'umweru ku misipi.

Ishure ritoya ryako mine mwira rikaba rifise inyubako yobakishijwe amatafari ahiye kagira inzugi z'evyuma zisizirange ry'igitare rikaba rifise na amadirisha manini.

ishure ritoya rya Nyakabiga ya kabiri igisagara ca Bujumbura, rifise inyubakwa nziza cane, rifise ikirasi kiriko urubaho rwanditseko ibiharuro, mu ntebe hakaba hicayemwo abarimu.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Mutanga y'uburaruko; rikaba rifise, inyubako nziza cane, isize amabara, kandi ikagira ibirasi binini, bifise amadirisha yagutse, n'intebe nyinshi.

Ishure ritoya rya muyange rifise inyubakwa zubatswe musi y'ibiti vy'imikaratusi, kandi birebire ikagira n'itongo ritarimwe ririmwo ivyatsi hakaba harimwo abana b'abanyeshure bariko hakinire.

Iishure ryo ku muyebe rifise inyubako nziza cane kandi zubakishijwe amatafari aturi kagira n'urubaho rurerure rwirabura rwanditse ko ijambo kumenyesha amanota ni ku munsi wa gatanu.

Ishure ritoya ryo mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe Burundi bwejo ikaba ifise imiryango y'ivyuma isize irangi ry'igitare ikagira inzu nziza n'imodoka ihagaze imbere yaryo.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana batoya b'imicuko kuva ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu rikakaba rifise inyubakwa zimanitseko ibintu vy'ibibikinisho vy'abana.

Ishure rya budahunga komine bwa mbarangwe mu ntara ya kirundo, rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifise ikirasi c'umwaka wa gatandatu kurubaho handitse ijambo ngo vuga.

Ishure ritoya, rya komine Matana, mu ntara ya Bururi; rikaba rifise, inyubakwa z'amashure, zubakishijwe amatafari ahiye, amadirisha manini, afise ibiyo, kandi n'inzugi, z'ivyuma.

Ishure ritoya rya komine nyangwa, mu ntara ya gitega ,rikaba rifise inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, fise inzugi z'ivyuma n'amadirisha ,kandi ruhande yaho hateye ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ritoya rya komine ngozi ryubatswe mu buryo bwa kijambere rigeretse incuro z'ibiri kandi risize amabara atandukanye kandi rifise n'ingazi ziduga mu vyumba vyo hejuru.

Ishure ritoya rya komine Muyinga, mu ntara ya Muyinga, ikaba rifise inyubako nziza zubakwishijwe amatafari ahiye kandi ikaba ifise n'imisipi isize irangi ry'igitare.

Ishure ritoya rya komine Busiga mu ntara ya Butanyerera, rikaba rifise inyubakwa nziza cane zisize amabara y'umuhondo, mbere yaho hakaba hateye igiti gisagaraye kandi gitoshe.

Ishure ritoya rya Rwezamenyo. Rikaba rifise inyubakwa ziza cane kandi nyinshi zitonze umurongo. Zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, imbere yazo hakaba hahagaze akana k'agahungu.

Ishure ryisumbuye rya komine busiga mu ntara ya ngozi rikaba rifise inyubakwa igeretse kabiri kandi yubakishijwe amatafari ahiye bifise n'inzugi z'ivyuma n'amadirisha manini.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Ntahangwa, mu gisigara ca Bujumbura; rikaba rifise inyubakwa, zubakishijwe amatafari aturiye, rikaba rifise, n'urugi rw'icuma, rusize irangi ry'igitare.

Ishure ritoya rya kabanga komine busoni mu ntara ya kirundo rikaba rifise inyubakwa nziza kandi rikagira n'imirima iteyemwo amashu n'ibitoke, kandi bakagira n'ubworozi.

Shure ryisumbuye rya komine mutaho mu ntara yagitega rikaba rifise inyubakwa nziza cane size ibara ry'umuhondo, kandi mu mbuga hakaba hateye ibiti vy'imiyembo.

Ishure ritoya, rya Ngagara ya mbere, mu gisagara ca Bujumbura, mu kirasi c'umwaka wa mbere, abana b'amashure, bambaye umwambaro w'igitare, n'ubururu, kandi baraberewe.

Ishure ryisumbuye rya kiriri rikaba rifise inyubakwa nziza cane rifise ibirasi binini bifise amadirisha, ariko ibitambara birindi zuba abanyeshure bicaye mu ntebe mwarimu, ariko arabazungurukamwo.

Ishure rya komine Gihogazi mu ntara ya Cankuzu rifise inyubakwa nziza cane zubatse kijambere zubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'umurima uteyemwo imyumbati.

Ishure ryisumbuye, rya komine Muyovozi; rikaba rifise, inyubakwa nziza cane, zifise ibirasi vyagutse, birimwo intebe z'abanyeshure, ikagira n'urubaho, rwa kijambere.

Ishure ryisumbuye rya komine Sosumo mu ntara ya Rutana, rikaba rifise amashure ashaje ,yubakishijwe amatafari ahiye kandi afise imiryango y'ibiti.

Ishure ryisumbuye ya komini mwakiro mu ntara ya butanyerera ikaba ifise inyubakwa nziza cane igeretse gatatu ifise amabara y'igitare n'ubururu mbere yaho hakaba hateye ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ryisumbuye rya Ngagara y'indwi mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise amashure meza ateye igomwe yubakishijwe amatafari ahiye afise urugi rw'icuma n'amadirisha y'ibiyo.

Ishure ry'isumbuye rya komine Butaganzwa rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye rifise umusipi usize irangi ry'igitare rifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshuri bazindukiye mu birori vy'umunsi mukuru urangiza umwaka w'amashure, bakaba babiteguriye kwakira impapuro z'imitsindo.

Ishure ryisumbuye rya komine gashoho mu ntara ya muhinga rikaba rifise inyubakwa nini kandi zifise ibirasi birimwo intebe ikagira n'amatara amurikira abanyeshure mw'ijoro.

Ishure ryisumbuye rya komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ,rikaba rifise ikibanza kinini kandi giteye ivyatsi kikaba kirimwo n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye rya Yoba, komine Gitega mu ntara ya Gitega, rikaba rifise inyubakwa igeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye kandi iboneka ko imaze gusaza.

Ishure ry'isumbuye rya komine Busoni mu rusarasi rikaba rifise inyubakwa ifise ikirasi kinini yakira abanyeshure barenga ijana kandi mwarimu ariko abigisha.

Ishure ry'isumbuye ryo mu kinindo mu gisagara ca bujumbura, ryitiriwe umutima mweranda ,rifise ikibuga ca kijambere c'umupira w'amaboko, kandi rikikijwe n'ishamba.

Ishure rya komine Sare mu ntara ya Mwaro rikaba rifise inyubakwa nini ifise ibirasi binini bifise urubaho rurerure n'intebe abanyeshure bicarako rikaba rifise n'idirisha rinini

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura muri rohero ryitiriwe ishure mpuza amakungu rikaba rifise inyubakwa nziza kagira n'imodoka iyunguruza abanyeshure bavuye kw'ishure canke baje.

Ishure ryisumbuye rya komine mabanda ,mu ntara ya makamba ,rikaba rifise inyubakwa zifise irangi ry'umuhondo ,rikaba rifise n'inzugi nini z'ivyuma, n'amadirisha ,mbere yaho hakaba hicaye abana, b'abanyeshuri.

Ishure ryisumbuye rya komine kanyosha mu gisagara ca bujumbura kaba rifise inyubaka zubakishijwe amatafari aturiye kabifise urugo rufise icapa canditseko izina ry'ishure.

Ishure ryisumbuye rya komine Gihungwe rikaba rifise inyubakwa nziza yubakishijwe amatafari aturiye, kagira n'amadirisha manini n'inzugi z'ivyuma, mu mbuga hakaba hateyemwo ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mweranda ryo mu gisagara ca bujumbura mu kinindo rikaba rifise umurima ufise uteyemwo ibiti vy'imiyembe abana b'abanyeshure bakaba ariko barakinira musi y'ico gihe.

Ishure ryisumbuye rya buterere ya mbere mu gisagara ca bujumbura kabarifise inyubakwa ndende, kandi ni ni yubakishijwe amatafari ahiye kabifise inzugi z'ivyuma kagira n'inkingi z'ivyuma.

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya kabiri mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye kagira n'urugo ruteweho ivyatsi n'uduti twiza.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubako ifise ibirasi binini abanyeshure bigiramwo bicaye bariko bariga

Ishure ryisumbuye rya komine Gitaramuka, mu ntara ya Karusi. Rikaba rifise inyubako ifise ibara ry'igitare n'izindi nyubako zibiri zishaje. Rikaba rifise igiti giteye mu mbuga n'igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mutanga y'ubumanuko rifise inyubakwa nini igeretse rimwe kandi yubakishijwe amatafari aturiye ikabs mbere yaryo hakaba hateye igiti kirekire.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura bitiriye umutagatifu petero, rikaba ryateranije abanyeshure n'abavyeyi baje kumva inama, bakaba bari mu cumba kinini gifise amadirisha manini.

Ishure ryisumbuye, rya Nyakabiga ya mbere, rikaba rifise, inyubako zikuze, kandi rikagira n'umurima; abanyeshuri bazindukiyemwo, na mwarimu wabo, yabazanye gutera ibiti, vy'ivyamwa.

Ishure ry'isumbuye rya komine Mpingakayove, rikaba rifise inyubako nziza cane igeretse rimwe, kandi itatse amabara y'igitare, ikagira igiti giteye mu marembo gisagaraye.

Ishuri ryisumbuye rya komine busoni mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa ndende ifise ibara ry'umuhondo ikaba ifise n'amabati y'umugina kandi ikaba ifise imiryango myishi cane

Ishure ryisumbuye ryo ku ntahangwa mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye rifise imbuga nini ishinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise imirima iteye igomwe rikagira n'ikibuga c'umupira w'amaboko ruhande yaho hakaba hari ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ryisumbuye rya komine busiga mu ntara ya ngozi rifise inyubakwa igeretse gatatu, kandi ikaba isize amabara y'igitare ikagira n'imbuga iteyemwo ivyatsi vya pasikarama.

Ishure ryisumbuye rya Nyakabiga ya kabiri mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza cane irimwo intebe z'abanyeshure, kandi ifise urubaho runini rurerure.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitega mu ntara ya Gitega, rikaba rifise inyubakwa nziza cane, zifise ibihome bisiz'irangi ry'umucungwa, ifise inzugi z'ivyuma n'amadirisha y'ibiyo, kandi ifise n'amabati y'ubwatsi rutoto.

Ishure ryitiriwe Umuryango Mweranda rikaba rifise inyubakwa nziza zisiz'amabara atukura ,ikagira n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure w'ubururu n'utukura ku mashati y'igitare.

Ishure ryisumbuye ryo mu magarama ,komine gitega ,mu ntara ya gitega ,rikaba rifise icumba c'ububiko, ryagenewe kubikwamwo intebe ,zamanyaguritse n'ibindi bikoresho.

Ishure ryisumbuye rya komine mukike mu ntara ya Muramvya rikaba rifise inyubakwa nziza cane. Zubakishijwe amatafari ahiye zikagira amadirisha manini n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ry'isumbuye rya komine nya biraba, mu ntara ya bujumbura, rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye ,kaba ifise ikirasi kirimwo urubaho rwirabura rwanditse ko igenekerezo.

Ishure ry'isumbuye rya komine matana intara ya bururi rikaba rifise inyubakwa nziza cane ryubakishijwe amatafari ahiye kandi hagati y'inzu niyindi hakaba hagiye hateyemwo ibiti.

Ishure ryisumbuye rya komine Vugizo mu ntara ya Bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane ifise impome zisize amabara y'urwatsi rubisi ikaba ifise n'ikibaho canditseko ivyirwa

Ishure ryisumbuye rya komine kabarore mu ntara y'akayanza rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye zifise n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye ryitwa Mpuzamakungu Cubahiro, rikaba rifise inyubakwa nziza cane, imbere yaho hakaba hashinze igiti c'ibendera, bakaba bafise n'imodoka izan'abana kw'ishure.

Ishure ryisumbuye rya komine Kirundo mu ntara ya Kirundo mu tumba Kigozi ikaba ifise amashure yubakishijwe amatafari ahiye kandi imbere yaho hateye ibiti bigufi.

ishure ryisumbuye ry'Ingonzi ryitiriwe umuryango mweranda, rikaba rifise inyubakwa nziza zubakishijwe amatafari ahiye kandi hakaba hari n'icapa kiranga iryo shure.

Ishure ry'isumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura ryiteriwe umutima mweranda rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise ivyumba binini vyagutse bisize irangi ry'igitare n'intebe.

Ishure ryisumbuye, ryitiriwe umushaha wacu, ryo mu gisagara ca bujumbura, rikaba rifise uburaro burimwo ibitanda bishasheho, imifariso n'amashuka atukura.

Ishure ry'isumbuye rya komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubakwa igeretse kabiri kandi yubakishijwe amatafari aturiye ikagira n'amadirisha ane manini.

Ishure ryisumbuye rya komine butezi rikaba rifise inyubakwa isharije amabara atukura n'ayigitare rikaba ifise abanyeshure bafise umwambaro w'ubururu n'ubutukura.

Ishure ryisumbuye rya Mutaho mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye asize irangi rw'ubururu rukozwe mu cuma n'amadirisha.

Ishure ry'isumbuye rya komine Nyambuye ikaba rifise amazu meza yubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma zisize irange ry'ubururu bakaba boroye n'impene.

Ishure ritoya rya komine Murambi, rifise inyubako ishaje, yubakishijwe amatafari, ahiye; ikagira amadirisha manini; ifise n'intebe, kandi hasi, sima yarabomaguritse.

Ishure ryisumbuye, rya komine Mugwi, mu ntara ya Cibitoke; rikaba rifise, inyubakwa zibiri, ndende, kandi zigeretse rimwe, zubakishijwe amatafari, aturiye.

Ishure ryisumbuye rya Kanyinya, muri komine ya Kirundo, mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubako igeretse rimwe kandi yubakishijwe amatafari ahiye, rikaba rifise n'igikoni gitekera abanyeshure.

Ishure ryisumbuye rya komine Ntahangwa, mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza ndende igeretse rimwe, kandi imbere yaho hakaba hateye igiti kirekire, hakaba hashinze n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ishure mpuzamakungu rikaba rifise inyubakwa nziza cane rikagira n'imodoka yunguruza abana b'ishure.

ishure ryisumbuye rya komine Muyovozi, rikaba rifise inyubakwa nziza cane isize irangi ry'igitare, kandi ikagira abana b'abanyeshure bambara umwambaro w'ishure ishati y'igitare n'ijipo y'icatsi gitotahaye.

Ishure ryisumbuye rya komine ndava mu ntara ya bururi rikaba rifise inyubakwa nziza zubakishijwe amatafari ahiye zikagira n'utuzu twa sugumwe twubakishijwe amatafari ahiye nyene.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba Kabanga muri komine Busoni mu ntara ya kirundo ifise inyubako ifise ikirasi kirimwo intebe zishaje kandi ifise n'amadirisha abiri manini.

Ishure ryisumbuye, rya kanyosha ,mu gisagara ca bujumbura, rya rifise urugo rufise impome zisiz irange ry'igitare ,ryanditse ko bujumbura kandi kagira n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ryisumbuye ryo kumutanga y'uburaruko rikaba rifise inyubakwa nziza cane igeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye ikaba ifise imbuga nini ishinzenko igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ishure ryisumbuye rya komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura, rikaba rifise inyubako nini ziri hagati y'amashamba n'ibiti zikaba zubakishijwe amatafari n'amabati atukura.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane isharije amabara y'igitare ikaba ifise amatara kandi abanyeshure baricaye bariko bariga.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyangwa mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubako ifise ikirasi gifise amadirisha atatu no rubaho ikagira n'intebe z'abanyeshure bicaraho

Ishure ryisumbuye rya komine Ntahangwa rikaba rifise inyubakwa ifise icumba c'ibiro vy'umurongozi wiryo shure akaba yatumijeko abana bakoze amakosa

Ishure ryisumbuye rya komiyine ndava intara ya mwaro rikaba rifise inyubakwa nziza cane mu cumba ca ubwigiro bw'abanyeshure bakaba, ariko bigira ku buhinga bwa none.

Ishure ryisumbuye rya Kinama mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise ishure rigeretse rimwe rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye rya komine Mabanda mu ntara ya Makamba ifise inyubako nini ifise ibirasi binini birimwo intebe zishaje kandi nta banyeshure bazicayemwo.

Ishure ry'isumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe umutagatifu yosefu rikaba rifise inyubakwa nini cane igeretse rimwe ifise amadirisha n'imiryango bitonze umurongo.

Ishure ryisumbuye ryo ku ntahangwa rifise inyubakwa nini ndende igeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye, kandi imbere yaryo hateye igiti c'iribendera ry'igihuu.

Ishure ry'isumbuye rya komine butezi rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye kandi rikagira ibirasi vy'ishure binini bifise urubaho rwirabura.

Ishure ryisumbuye rya maramvya ,rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye ,rikagira n'amabati asa n'igitare, kandi rikagira n'ikibanza kininiya, cokukoreramwo.

Ishure ryisumbuye rya k'inama mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye kandi zigeretse rimwe rikagira n'imbuga nini iteyemwo ibiti.

Ahahoze ishure rya komine nyamurenza ryari rifise inzu nziza ariko zamaze gusaza ubu hasigaye ari imisaka imbere yaho hakaba hasigaye hari igitara cibiti vy'imikaratusi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe umutima mweranda rikagira inyubakwa nziza cane ziteye igomwe zifise ivyumba binini biri mw'intebe z'abanyeshuri.

Ishure ryisumbuye ryo muri rohero bitiriye ishure ry'abafaransa rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise abana b'abanyeshure harimwo n'umwarimu w'umuzungukazi.

Ishure ryisumbuye rya komine yabwambarangwe mu ntara ya kirundo , rikaba rifise inyubakwa rifise ibirasi ariho urubaho rwanditseko amajambo y’igifaransa.

Ishure ryisumbuye rya komine ndava mu ntara ya bururi rikaba rifise inyubakwa z'amashure zubakishijwe amatafari ahiye zifise inzugi z'ivyuma kandi mbere mu mbuga hashinzeho igiti kimanitseko idarapo.

Ishure ryisumbuye rya komine Rutana mu ntara ya rutana rikaba rifise inyubako nziza cane isize amabara atandukanye ibara ry'umuhondo ibara ry'igitare n'ibara ry'umususirane.

Ishure ryisumbuye ryo ku Musinzira komine Gitega mu ntara ya Gitega rikaba rifise ingazi z'igenda ziduga zija ku nyubakwa nini nziza cane isharije amabara.

Ishure ry'isumbuye rya Nyarunazi komine Kirundo mu ntara ya Kirundo rikaba rifise ishure rifise ibirasi binini bifise amadirisha meshi ikagira n'intebe ndende zifise amameza yazo.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umushaha wacu, rikaba rifise inyubako igeretse kabiri rikaba ifise urubaraza rufashwe n'inkingi isize amabara y'igitare, kandi rifise n'inzugi z'ivyuba.

ishure ry'isumbuye rya komine butaganzwa, rifise inyubakwa nziza yubakishijwe amatafari ahiy,e kagira amadirisha manini ,n'urugi rw'icuma rusize irangi ry'igitare.

Ishure rya komine gasoguye mu ntara ya mwinga rikaba rifise ingazi ziduza abanyeshure baja mw'ishure, kandi ryubakishijwe amatafari ahiye rikagira n'amadirisha mania.

Ishure ryisumbuye rya Nyarunazi komine Muyinga mu ntara ya Muyinga rikaba rifise inyubakwa nziza zubakishijwe amatafari aturiye kandi ikagira ikirasi c'ishure ryagutse ririmwo intebe

Ishure ryisumbuye ryo kumutakura mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye ziri ruhande y'ibarabara, kandi imbere yaryo hakabateye ibiti vy'ibigazi.

Ishure ryisumbuye rya kiriri mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura ikabifise inyubakwa zigeretse kabiri zikaba zifise amabara y'igitare n'ayatukura.

Ishure ryisumbuye rya ko mine rutovu mu ntara ya bururi rikaba rifise inyubako zubatse neza ariko zitandukanywa n'agasozi karimwo, zikaba zubakishijwe amatafari aturi.

ishure ryisumbuye rya komine Bugabira mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubakwa nziza cane iteye igomwe kandi zikaba zubatswe n'amatafari aturiye, abanyeshure bari mu mbuga barikubarakina.

Ishure ryisumbuye rya komine rutegama, rikaba rifise inyubako ndende igeretse rimwe niyindi iciye bugufi, zikaba zubakishijwe amatafari aturiye kandi imbere hakaba har'ibiti bihateye.

Ishure ryisumbuye rya mutimbuzi, mu ntara ya bujumbura, rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye, rikagira imadirisha y'ibiyo ,kandi risize irangi ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitobe mu ntara ya Kirundo rikaba rifise imirima y'ibitoke n'ibigori abanyeshure bakaba bagiye mu ndimiro gusoroma ibijumbu.

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya kabiri mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako igeretse rimwe, kandi yubakishijwe amatafari ahiye rifise amadirisha n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ryisumbuye rya komine mabanda muntara ya mwaro rikaba rifise imbuga nini ishinzemwo igiti kimanitse ko ibendera ry'igihugu kabifise n'amazu afise ibara ry'igitare.

Ishure ryisumbuye ryo kuntahangwa, rifise inyubako nziza, riteye amabara y'igitare ,n'amabara y'umuhondo, kandi ikaba igeretse rimwe, Imbere yaho hateye igiti c'ikigazi.

Ishure ryisumbuye rya komine mpara mirundi ,rikaba rifise inyubakwa nziza cane za kijambere, ziteye igomwe ,kandi abanyeshure baryo batonze ku murongo ,bariko baja mu mashuri.

Ishure ryisumbuye rya komine Mwaro, mu ntara ya Mwaro, rikaba rifise inyubakwa nziza cane igeretse gatatu. Ikaba ifise ibara ry'igitare kandi imbere yaho hakaba hari igiti.

Ishure ryisumbuye rya Kibazi muri komine Bwambarangoe mu ntara ya Kirundo ikaba ifise amashure yubakishijwe amatafari ahiye ikagira imbuga iteyemwo ibiti iriko irakinirwamwo n'abana b'ishuri

Ishure ryisumbuye rya maranata rikaba rifise inyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye ikagira imisipi itambitse n'iyindi ishinze isize irangi ry'igitare.

Ishure ryisumbuye rya komine butaganzwa rifise inyubako nziza za kija mbere zifise icumba kinini co kwigiramwo gifise amadirishane atonze ku murongo.

Ishure ryisumbuye rya kumine nyanzarake mu ntara y'amakamba rikaba rifise inyubakwa nziza cane zubatswe ahantu mu gahinga zikaba zifise ibiti biteye imbere yaho inyuma hakaba hoari ibitoke.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinindo ryitiriwe umutima mweranda mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane ifise amabara y'igitare n'amabara y'umuhondo ubenjuwe.

Ishure ryisumbuye rya Marambya mu ntara ya Bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane igeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye imbere yaho hakaba hateye igiti

Ishure ryisumbuye, rya komine Ngozi, mu ntara ya Ngozi; rikaba rifise inyubako, igeretse kabiri, kandi ikagira, ikibuga kinini, c'umupira w'amaboko; hakaba harimwo abantu babiri, bariko bararengana.

Ishure ryisumbuye rya ko mine nyarusange mu ntara ya gitega rikaba rifise inyubakwa nini cane zifise ibirasi binini ikirasi kirimwo intebe zishaje, kandi hakabamwo n'amatara amurika mw'ijoro.

Ishure ry'isumbuye rya komine Nyangwa mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye zifise ibirasi bifise amadirisha manini ikagira intebe abanyeshure bicarako.

Ishure ryisumbuye rya komine kayanza mu ntara ya kayanza, rikaba rifise inyubako igeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye, rikagira amadirisha manini kasiba rifise irangi ry'igita.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mwiranda mu ntara ya bujumbura mu igisagara ca bujumbura ikaba ifise inyubakwa nziza cane isize irangi ikaba ifise n'ivyumba vy'uburara.

Ishure ritoya ryarohero mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise imbuga irimwo abanyeshure bariko baragenda kabifise n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari.

Ishure ritoya rya Ntahangwa, mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye kandi rikagira n'inyubakwa nyinshi zigiye zitandukanye.

Ishure ryisumbuye bise "Ubuntu", ryo mu ntara ya Ngozi, komine Ngozi, rikaba rifise inyubakwa nziza cane, ifise intebe n'imeza rya kijambere kandi imbere hakaba hari ibitambara bigirako.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura muri rohiro ryitiriwe mutima mw'iranda rikaba rifise inyubaka zinini ifise ivyumba binini imfise amadirisha manini, kandi abanyeshure barimyishure.

Ishure ry'isumbuye rya komine mparamirundi ryubatse mu misozi rikaba rifise n'indimiro nini iteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye harimwo ibiti vy'amapera ivyi miyembe kabamwo n'imikaratusi

Ishure ryisumbuye rya komine Nyambuye, rikaba ryubatse ahantu mu gahinga, iruhande y'imirima kandi hateye ibitoke n'ibiti vy'amanazi, kagira n'imbuga nini.

Ishuri ryisumbuye rya komine Cankuzo mu ntara ya Cankuzo rifise inyubakwa igeretse gatatu yubakishije amatafari aturiye kandi mbere yaho hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure rya ko mine makamba muntara yarutana rifise inyubako nziza cane ifise ibara ry'igitare, kandi bibakishijwe amatafari aturiye mu kibuga caryo abanyeshure bakaba arimwo bariko barakinira.

Ishure ryisumbuye rya komine Kibumbu mu ntara ya Mwaro, rikaba rifise amashure asize irangi ry'igitare kandi afise inzugi zirabura z'ivyuma.

Ishure ryisumbuye ryo ku mushasha ry'abahungu mu ntara ya gitega muri komine gitega rikaba rifise inyubako yubatse n'amatafari ahiye avanze n'amabuye kandi abanyeshure bakaba bahagaze imbere y'imiryango.

Ishure ry' isumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura muri rohero ryitiriwe ishure ry'abafaransa mu mwaka w'icumi rikaba rifise abanyeshure harimwo n'umwarimu w'umuzungukazi.

Ishure ryisumbuye ryo kumusinzira muri komine gitega mu ntara ya gitega rikaba ryitiriwe ubuntu, rikaba rifise ikibuga kinini kiteyemwo ivyatsi vyumye, kandi hakaba hashinzemwo n'icapake kirirange.

Ishure ryisumbuye rya komine Muyebe, rikaba rifise abanyeshure baje kwiga, ariko baracari hanze kuko igihe co kwinjira mw'ishure kitaragera ,rikaba rifise inyubako nziza.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Kinindo, ryitiriwe mutima mweranda, mu gisagara ca Bujumbura; ifise imbuga nini cane, irimwo abanyeshure, bavuye kuduza ibendera, bariko baraja, mu mashure yabo.

Ishure ryisumbuye rya komine bugabira mu ntara ya kirundo rikaba rifise inyubakwa nziza ndende kandi zifise amadirisha y'ivyuma, zisikeko amabara zikagira n'umurima udagise ico bawuteyeho.

Ishure ryisumbuye rya komine kayanza mu ntara ya kayanza ikaba rifise inyubakwa igeretse kabiri kandi yubakishijwe amatafari aturiye mbere yaho hakaba hashinze igiti kimanitse ko ibendera ryiza.

Ishure ryisumbuye rya Nyakabiga ya mbere rikaba rifise inyubako nziza cane kandi nini rihese ikirasi cagutse gifise urubaho rurerure ruva mu mfuruka imwe rukagera mu yindi hakaba harinwo n'intebe

Ishure ry'isumbuye rya komine mu bimbi mu ntara ya bujumbura rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye kandi hakaba hateye ibiti mu mbuga.

Ishure ryisumbuye ry'uburimyi n'ubworozi rya Kigozi mu ntara ya Kirundo muri komine Kirundo. Ifise inyubako nziza cane, kandi ikagira n'icumba c'ubushakashatsi kimanitsemwo amafoto y'abami.

Ishure ry'isumbuye rya komine kayanza mu ntara ya kayanza rikaba rigeretse rimwe rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisize n'amabara y'igitare.

Inshure ryisumbuye rifise inyubako nziza cane zisize amabara atandukanye harimwo igitare hakabamwo n'ubururu rikagira n'urugi rusize ibara ryirabura bwo ku marembo guguruye, kandi rikaba rite ey igome.

Ishure ryisumbuye ryo muri Rohero ya mbere, rikaba rifise inyubakwa nziza igeretse kabiri, ikagira amadirisha manini kandi ryubakishijwe amatafari ahiye, imbere mu mbuga hahagaze imodoka itwara abanyeshuri.

Ishure ryisumbuye rya komine Mubimbi, rifise indimiro nini kandi iteyemwo ibitegwa bigiye bitandukanye, harimwo ibitoke, harimwo n'ibindi nk'ibiharage.

Ishure ryigisha ubuhinga bwa none mu kamenge mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshure bakaba bari mu cumba bakoramwo ibikorwa vyabo nk'ibisanzwe, umwarimu akaba abicaye imbere.

Ishure ryisumbuye, ryo muri Rohero, ryitiriwe, ishure mpuzamakungu; rikaba rifise, ibirasi binini, vyiza cane; abanyeshure, bakaba bicaye, bari ku mamashini, bariko barakora, ubushakashatsi.

Kaminuza y'imyuga y'uburundi mu ntara ya gitega ,muri komine gitega ,mu gisata cugukanika imiduga ,akaba hari abagabo batanu, bambaye umwambaro ,bariko barakanika.

Muri kaminuza nkuru y'igihugu c'uburundi, igisagara ca bujumbura ,ikaba ifise inyubakwa ,ifise icumba c'isomero vy'ibitabo ,hakaba harimwo abagabo b'abanyeshure bariko bariga

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane zigeretse gatatu kandi ziteye amabara iruhande yaho hakaba hateye ibiti vy'imikaratusi.

Kaminuza y'uburundi ,mu gisagara ca bujumbura ,ikaba ifise inyubaka za kijambere, zifise urubaraza ,rufashwe n'ivyuma ,kandi kagira n'umurima uteyemwo utwatsi, dutoya.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata bigisha ibijanye n'amagara y'abantu mu cumba c'ibagiro abanyeshure bigiramwo ku baga.

Muri kaminuza, y'Uburundi, mu gisata nderabigisha, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura; ifise inyubakwa nini, kandi nziza cane; abanyeshuri, bazindukiye mw'ishure.

Muri kaminuza nkuru y'igihugu c'uburundi mu gisata nderabigisha abanyeshure bari mw'ishure bariko barakora ikibazo kirangiza umwaka umunyeshure vyamuyobeye yahagurutse aja kunobera mugenzi.

Muri kaminuza y'Uburundi, mu ntara ya Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura; bakaba bafise icumba c'ububiko bw'abanyeshure, gifise ububati bwinshi busize irangi ry'urwatsi rutoto.

Kaminuza y'Ingozi mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Ngozi, ikaba ifise inyubakwa nini nziza cane igeretse rimwe, ikaba ifise ikirasi kinini kiri mw y'intebe ,kandi ifise amadirisha manini.

Kaminuza y'abikorera wutwabo yo mukinanira ca kabiri mu gisagara ca bujumbura bitiriye ibihugu vy'ibiyaga binini ikabifise inyubakwa nziza cane zifise ibirasi binini biri mw'intebe za kija mbere.

Ishure ryisumbuye rya komine nyabikere mu ntara ya karusi rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise ibirasi binini bisize irangi ry'igitare no rubaho n'intebe.

Muri kaminuza y'imyuga mu ntara ya Gitega komine Gitega mu gisata c'ubwubatsi abafundi bambaye imyambaro y'akazi kandi bafise ibikoresho mu ntoke y'ubwubatsi

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako nziza, kandi ifise ikirasi kinini c'ishure abanyeshure barimw'ishure ishure ryiza rya kija mbere rifise amadirisha manini n'ibitambara birindi zuba.

Muri kaminuza y'u burundi mu gisagara ca Bujumbura hazindukiye ibirori vy'abanyeshure bari barangije amashure bari bambaye umwambaro w'ukwakiramwo urupapuro mpamyabushobozi.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuvuzi kagira icumba gikoregwamwo ubushakashatsi, umwarimu yambaye agapfukamunwa n'impuzu y'igitare ariko arakora ubushakashatsi.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, mu gisata kijejwe kumenyesha amakuru n'itumatumanako ,mu cumba kinini kirimwo ibikoresho vy'amamashini bakoresha mu mwuga wabo.

kaminuza y'abigenga mu ntara ya Ngozi ikaba ifise inyubako nziza cane zifise ibara ry'igitare, kandi ikaba ikikijwe n'ibiti hirya no hino, kandi ikaba yubatse hafi y'ibarabara.

Ishure rya kaminuza y'abikorera utwabo ryo mu ngagara mu gisagara ca Bujumbura bise ivyizigiro vya afurika, uyu munsi abanyeshure bakaba bazindutse baja gukora ikibazo.

Kaminuza y'abikorera utwabo yo mu Kinanira, mu gisagara ca Bujumbura, yitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini; ikaba ifise inyubakwa igeretse kane, kandi munsi y'aho hakaba hahagaze imiduga.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu, mu cumba gikorerwamwo ubuvuzi abaganga biga kuvura bambaye udufukamunwa bari mugikogwa.

Ishure ryigisha abakuze gushona ,mu cumba kirimwo ivyarahani vyinshi ,abana b'abakobwa bavyariye iwabo barikuma mashini bariko bariga ku doda.

Kaminuza y'abikorera utwabo, mu gisagara ca Bujumbura, mu Kinanira ca kabiri, ryitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini, rikaba rifise inyubakwa nziza cane zisharije amabara.

Ishure rya kaminuza yigenga mu gisagara ca bujumbura iri mu ngagara yitiriwe ivyizigiro vya afurika kabifise inyubako igeretse gatatu yobakishijwe amatafari aturiye.

kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura, mu ntara ya bujumbura, ikaba ifise imirima iteyemwo ibiti bigufi bisharije ishure ,kandi kagira n'inyubako nziza cane.

Kaminuza y'imyuga mu ntara ya Gitega mu gisagara ca Gitega ikaba ifise igisata co gusudira abagabo babiri bambaye umwambaro w'akazi n'ibikofera bibarinda urumuri.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane isharije amabara y'umuhondo rikaba ifise umurombero uca hagati y'inzu zibiri utandukanya iyo hepfu n'iyo haruguru.

Kaminuza y'imyuga, muri komine gitega mu ntara ya gitega, mu gisata c'ububaji ,ikaba ifise abanyeshuri bariko barakora intebe kandi bambaye umwambaro wakazi.

Muri kaminuza nkuru y'igihugu mu gisagara ca Bujumbura mu gisata kijejwe amagara y'abantu abaganga b'abahinga bakaba bariko bigisha abanyeshure ukuntu bobaga.

Ishure ry'isubuye rya komine nyanza rake rikaba rifise inyubakwa zubatse musi y'ibiti zubakishijwe amatafari aturiye kaba hari n'ibiti vy'imikaratusi bihateye.

Ishure rya kaminuza ry'uburundi mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma zifise amadirisha y'ibiyo rikaba rifise n'umurima uteye mwubwatsi butotahaye.

Kaminuza y'abikorere utwabo iri mu ngagara mu gisagara ca bujumbura ifise inyubako nziza igeretse kabiri kandi mbere yaho hateye ibiti n'imodoka zitatu.

Kaminuza y'abikorewe itwabo iri mu ngagara mu gisagara ca bujumbura yitiriwe ivyizigiro vyafurika ikabifise inyubakwa igeretse gatatu imbere hakaba hubatse amahema abantu bakoreyemwo umusi mukuru.

Kaminuza yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ikaba ifise inyubako za kijambere ifise icumba co kwigiramwo umwarimu ariko yigisha abanyeshure akoresheje ubuhinga ngurukanabumenya.

Kaminuza y'uburundi nyene ,mu gisagara ca bujumbura, ikaba ifise inyubakwa za kijambere, z'akarorero, zikaba zifise ibiihome bisize irangi ry'igitare, n'inzugi zisize irangi ritukura.

Kaminuza y'abikorere twabo yo mu kinanira ca kabiri mu gisagara ca bujumbura bitiriye ibihugu by'ibiyaga binini kaba ifise inyubakwa nziza cane igeretse kane kandi imbere yayo hakaba hahagaze imiduga.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura rifise inyubakwa nziza cane zisharije amabara zifise icumba kinini gikoraniramwo abanyeshure beshi.

kaminuza y'abikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura bise ngo ni kazoza ka Afrika ikaba ifise inyubako nziza cane ziteye igomwe zifise igice kinini gikozwe n'ibiyo

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura ikabifise inyubakwa nziza z'akarorero ikagira n'utuzu twa sugumwe tw'akarorero tw'abagabo tabayisize irangi ry'umuhondo.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisigara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura gaba rifise ibirasi vy'amashure vyiza biteyeigomwe bisizirangi ry'ubururu bikaryan'intebe z'ubururu abanyeshure bicayeho.

kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura , ikaba ifise inyubako nziza cane , isizirangi ry'umuhondo . Kandi ikaba ifise intebe nini , abanyeshure bari mw 'ishure bariko bariga.

Kaminuza inkuru y'igihugu cu Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ikaba ifise inyubako nziza cane zifise ibirasi vy'ishure ifise amadirisha abiri n'intebe z'abanyeshuri.

Kaminuza yigenga mu gisagara ca bujumbura mu ngagara yitiriwe ivyizigiro vya afurika ikaba ifise inyubakwa zigeretse kabiri, kandi nziza cane hakabahagaze n'imodoka.

Kaminuza y'abikorero utwabo mu Ngagara mu ntara ya Bujumbura ikaba ifise inyubakwa zigeretse kabiri ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikagira n'urusenge rufashwe n'inkingi

Kaminuza y'abikorewe twabo iri mu ngagara mu gisagara ca bujumbura bise ivyizigiro vyaafurika tabifise inyubako igeretse kabiri, kandi nziza iteye igomwe mu kibuga caho hakaba hagaze imiduga itatu.

Ishure rya kaminuza y'abikorero utwabo mu gisagara ca Bujumbura ikaba ifise inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye hasi hakaba hashashe amatafari ya kijambere.

Kaminuza y'abikorero utwabo mu gisagara ca Bujumbura iri mu Kinanira ca kabiri ikaba ifise inyubakwa nziza cane ifise ibirasi vy'abanyeshure bigiramwo hakaba hicaye abanyeshure mwarimu nawe akaba ari imbere yabo.

Ishure ryigisha kuvura mu ntara ya Gitega, rifise inyubako nini nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, ikagira urugi rw'icuma n'amadirisha y'ivyuma arimw'ibiyo.

Kaminuza y'abikoreye utwabo ,mu gisagara ca bujumbura, bitiriye ikiyaga tanganyika ,ikaba ifise inyubakwa nziza igeretse gatatu ,isize ibara ry'igitare, kandi hakaba hari n'ibiti.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura ikabifise inyubako nziza zitangaje yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ifise idirisha rinini ikagira n'urubaraza rufashwe n'ivyuma.

Kaminuza y'abikorera utwabo mu ntara ya mwaro imfise inyubakwa nziza ziteye irangi ry'igitare n'amabati atukura zikagira urugo ruzitijwe ivyuma.

Kaminuza yitiriwe akazoza ka afurika ikaba ifise inyubako nziza cane zifise ibihome vy'ibiyo kandi zikagira n'icapa kiranga iryo shure ingene ryitwa.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura nyene rikaba rifise inyubakwa nziza mu gisata c'ubushakashatsi abanyeshure bari mw'ishure barindiriye umwarimu.

Kaminuza y'abikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura mu Kinanira ya kabiri ikaba ifise inyubakwa nziza cane kandi ndende ikagira n'izindi ngufi zisize amabara y'igiti.

Kaminuza nkuru y'igihugu kibanyi ca Kenya mu gisagara ca Nairobi rifise inyubako nini nziza cane igeretse kabiri mu mbuga hakaba hari umukobwa ariko arasohoka

Izo nyubakwa nyene z'iryo shure rya kaminuza y'abikorera utwabo mu gisagara ca bujumbura mwikinanira ya kabiri ryitiriwe bihugu vy'ibiyaga binini ifise inyubakwa nziza cane zisize amarangi y'igitare nayatukura.

Kaminuza y'abikorere utwabo mu gisagara ca Bujumbura mu Kinaniro ya kabiri yitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini ikaba ifise inyubakwa nziza cane zifise intebe n'imeza za kijambere.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura irab ifise inyubakwa nziza cane ikagira n'ubwiherero bw'umurongozi mukuru w'iryo shure isize irangi ry'igitare n'urugi rw'icuma rusize irangi ry'ubururu.

Kaminuza y'abikorero utwabo mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane nini iyo y'igitangaza igeretse gatatu ikaba ifise irangi ry'igitare.

Ishure rya kaminuza ryabikorera utwabo mu gisagara ca bujumbura ,ifise inyubako zikuze kandi ubona ko zubatswe kera rikagira ibarabara rishashemwo amatafari ku mpande hakaba hari no turima tuteye igomwe.

Ishure rya kaminuza y'uburundi rifise inyubakwa ziza cane, igeretse rimwe kandi isize amabara y'igitare, ikagira n'izindi nyubakwa ziri ku ruhande nazo ziteyigomwe.

Kaminuza yigenga mu ntara ya gitega komine gitega ,ikaba ifise inyubako nziza cane isize irangi ry'igitare itararangiza kubakwa, imbere yaho hakaba hateye igiti civoka.

Ishure ryisumbuye, rya komine Muyinga, mu ntara ya Muyinga; rifise inzitiro z'ibihome, bisize irangi ritukura, n'iry'igitare, n'iry'urwatsi rubisi, kandi rifise n'umuryango, wuguruye.

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya kabiri rikaba rifise inyubako nziza cane ziteye igomwe rikaba rifise n'ibiro vy'umurongozi w'iryo shure bisize amabara y'igiti.

Inyubakwa ry'ishure rya kaminuza y'uburundi ikaba igeretse gatatu kandi ikaba ifise urugo ruteye rw'ibiti bakase neza biringaniye kandi n'ivyiza.

Ishure rya kaminuza yo mu gihugu ca nijeriya rikaba ryitwansuka, noneho rikaba rifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe akaba hahagaze n'imidugu.

Ishure ryisumbuye rya Ngozi, komine Ngozi. Rikaba rifise inyubakwa z'uburaro bw'abarimu, rikaba rifise n'uturima duteyemwo ibiti bigufi, bisharije iryo shure. Kandi hakaba hari n'igiti kirekire.

Muri kaminuza nkuru y'igihugu c'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura. Bakaba bafise inyubakwa nziza kandi zifise ivyumba harimwo ikibikwamwo ibitabo.

Ishure rya kaminuza yigenga ry'Imwaro, mu ntara ya Mwaro, rikaba rifise inyubako nziza cane zisize irangi, rikaba rifise n'imirima iteye kijambere, harimwo ivyatsi n'ibiti bihasharije.